Zo7o gosha maashiney tokettidi dolida katha giddon dhale pisttishe dees. Dhalezikka hayssa dolida kathata guxuney montta mala teqqees guussako. Nunikka nu goshe bolla dhale dharccissana woykko pisttissana koshees.

Issi keethetha giddon gitta gidida cilil'o mashiney dees hayssa cillil'o mashineza giddoppekka asati madabara ehidi kuttos gidiza kaththa qoommo aaththishe dettis hayssi aadhdhidi diza madabara giddon diza kutto kaththi nuus kuttota mizanas maaddes

Matabara giddon daro kuttotas gidiza quma qommoy dees daro matabarata bollaka kutto misiley saalayti doykko xaafetidi dees ha xaafethidi diza kuttoza misilezikka karetiqo kuttoti izaza mikko kehppe modhana dandayetes

Misileza bolla daro jarkaneta giddoninne kompata giddon dhaley dees hissa dhaleza gam'o doozata bolla nuni bistiza gidikko doozata guxumeppe naagana dandayees guxumeppe naagetikko qasse nuni daro go'a hoykko muruta demmana dandayoos.

hayssa misileza bolla istibutula giddon dhaley beettes hani baggarakka dhaleza sunthi xaafettidi beettes misileza giddora guuthara asa beettizayssa akekana dandayadis

Demba bolla daro muzethi dicid bethetes ha dicid bethiza muzetha gidonka gutha mallali bethetes muzethika akki akkidi coorrize woykko Dicid bethizayissa akekanas dandaadis

Guutha muuzeti oyqida karetha na'ay de'es huuphe bolaka qophe wothides miicishe dizaysaka be'anawu danda'ays iza guye bagaraka daro muuze qomoti dicidi beetishe de'etes.

Issi denibba gada bolla daro gidida papayati toketidi betettes.hayissa papayati gam''o dicciza gidikko nusi daro muruta imanna danida'etees.murutetida murutazakka bayizzidi birra demanass danida'oss.

misileza bolla keehippe gita gidida aabukkado ayfey dayidi beettes he abikkado ayfezii kaxikko daro asata maanas woykko kalththanas dandaizayssa misilezappe akkekanas dandaadis

Hayssi muuzey issi bootha shiiqidi diza miisha oykkida oge bolla eqqida asatinne gita dembbazan miththata tokkishe dizayssane hara bagara gede miththatikka dizayssi beteesi.

Issi Gita demba bolla donoy toketid betes, donoza giddon bootha laylo Mayda adezi eqid betes, adezi asasi dumma dumma Qopa aathishe dizaysa misilezappe akekana danda'etes. Aawoza guye bagaraka daro muuzey dolid beetesi.

Gita denba bolla daro muuzeti dolidi beettettes, muuzeti haakki akkidi diccidayssa misilezi istana dandayides, muuzeta giddonka daro maatay diccidi beettizayssa misilezappe akekana dandayettides.

woray diccidi beettes haakonikka boshey dees bochsheza bollaka daru mitha qummoti diccidi beetetes hayssa boshcheza bollaka aadhdhe adhdhidi gita qorqoro keeththey keexxettiddiday samiselezappe akekadis

hayssa miseleza bolla daro kawo oohshanchati issife shiiqidi dumma dumma qofata baymetishe diza hayssa miselezappe beyana dandayadis isti huphen qoofe woththidadezi baadho gade giddon eqqidi dumma dumma hasayata hasayishe dees

daro muze bancheta giddon issiyaddezi sin idides muzezi gadeza giddon pumididizayssa misilezi bessees naazikka keehppe ufayetidi muzeza gidden shireti shireti tametishidizayssa misalezi taas qoncisana dandayides

Oge bolla issi asi bambare maxidi teerathidi galal7o lastiqe giddon giyan ekkidi bayzishe dees. Ha teeridi kaxida bambarezekka xaasa giddon makidi bayzishe dees.

Issi zo'o shurabe mayida yalaga naya saane giddon mango tookkada eqqada beettawus naya daro kaxa mangota oyqqazazizayssa misiliza bollafe beyana dandayetes gussiqo naya karetikko xeelliza wode lo'awus

Daacho giddon daro teera tukketa nam7u asati maxidi deettes ha nam7u asatappe issi nayiya indekko hissinozu qasse addekko ha tukeza giddon utti diza daayer aawozara tukkeza maxidappe guye miicishe ufaytishe deettes.

Issi karetha koote mayda aawuzi eqqidi mitha ayfeza maxishe dizayssa misarezappe beyana dandayettes wussikko tukkezi dhoqu biidi diccidi beettes addiccishe diza tukkeza giddofe addezi ayfeza maxishe dees

Issi dan'o sharphe bolla arsay medhetidayssa bolla ha'i wode matha kooththay dees hayssa matha kooththeza giddon asati matha gelthiza gidikko daro teessa muruta demmana dandayettees guussakko hayssi kehippe ufayssees

Misileza bolla issi baggara tukkey shaayettishe dees issi baggara qasse tama bolla jamanay uttidides issi misileza bolla qasse jamalaza giddofe tukkey duuqettishe dees hani baggara diza misileza giddon qasse jamalaza sinthera daabboy saane bolla dizayssa beyana dandayadis.

Dan7o sharphen mitha boynay diccidi beettes hayssa boynazakka melathidi gaashera issife gacisidikka ukethi woykko sollo kathidi mana danda7os boynazikka keyppe diccidi cilildi beettes

Issi gita getida bancha bolla gita muuze ayfeti deettes hayssa muuzeta giddoppekka tani nam'a midakko tana kalthana danda istees hayssa mala muuzoti gammo zoonon arbamicha kataman sile getiidasohon dolidi beettizayssa akeekana dandayadis.

gita kowa giddon daro pute qommoti sifeshiqidi deettes hyssa puutezi hara wode qasse haraso ofettidi tokketikko nuus gita go7a immana dandayees nunikka hayssa mala puuteta dichchidi go7ettana dandayoos

Aayya uuthaza bolla diza gubbaza qanxashe dawus hayssa uuthaza ha shanas gigissash izadidayssa misilezi taas qonchisana dandayides aayya hayssa uutthaza haaththidappe guye hiza giddofe itimakka uncaka demmana dandayawus.

dembaza bolla ichahu asati deettes izata giddofe oyddati hindetakko itinozi aawakko ha daro asati tungadono dembaza bolla bookki kessidi izappe qori qoridi matabara giddon gelsishe deettes

Gita gidida adussa paapaayy dees paapaza bollaka daro ayfeti ayfidi beettees hayssa ayfida paapayeta giddofe tani nam'a midakko taas lo'izi kumidi gitazanayssa erashe days.

gadeppe daro tunga dono naazi bookki kessidi misileza bolla bestishe dees tunga dunotikka wox pishshi gidi deetis urqay izeta hiissidayssa misalezappe beyana dandayettes guussakko hayssi ubba misileza bolla qoncidees

Issi gita dan'o sharphe giddon issi aawozi woykka yelaggana masatiza aawozi kushe bolla akafa woththidi doozata dumma dumma go'as haaththe ushshishe dees haysti haaththeza doozata giddon galsidi iza ushshiza gidikko doozati daro muurutanus immana dandayettes

denba bolla daro dirciti diza paapati deetes paapaayatikka ayfidi dayyidi bettettes hayssa dayyida paapayeza ba yizikko daro go7a izappe demmana danda7oos daro murutakka immizayssa gididayssa be ashe days

awuza suqe giddon baynna katha qommo deenna mazabaran kuntalen dumma dumma biishata giddon daro katha qommoti shiiqidi dizayssa misaleza bollafe beyana dandadis gustikko

Issi gita paapaaya giddon issi a aaya eqqada paapayeza oyqada beettas issi kushenka paapaayeza bonca oyqqada beettas paapaayazi daayidi gitatidi beettes misileza bolla aayaka zo7o shurabe may7adus.

Hita paapaaya garsen daro asati deettes ista giddofekka heedzdzu nayti kushe bolla paapaaya oyqqida nam'u nayti oyqqida paapaayati kaxidayssa takko ha'i metetana dandayettizayssa eretees gussaqo.

Kita mitha bolla daro ayfe kommoti ayfidi bettishe ditettes hayssa ayfdi diza kaththazakka woththidi bayziza gidikko daro miishanne daro moruta izappe demmana dandayettes guustikko hayssa mithaza sunth amarathora apile geetettes guustikko.

Issi ayiya walanje woyko amarathora qonchora giza wazi oyka eqada miccashe dawus eza utha gidon dizaysa ezi guye bagara diza daro uutha qomoti eretishe des ayiya othos kehipe goba masatawus

Daro asati bacan go'etidi gashe maxishe de'etes dago kezidi osoza othishe dizaysa akekana dandadis daro asatika gasheza bucanas issippe shiqidi bucishe detes gusako haysa misileza bolla.

Issi mela dembba bolla aawu zee; naam7u booratha waaxide goyishee des; ha naazi qassi bulla shuraabe maayi des; izatha sinththankka githa miththay diccidi beeththees guussakko; boorathappe issoyzi kareththakko.

Nam'u addeti tooketidi dollida shunbbura giddon eqqidi deettes ha awattika gaabare giddontta aggetena izzeta guyye baggarakka keththey haakon eqqidi bettes keththaza dan7o qommon daaro miththa qommoti diccidi bettetes.

Nam'u Kareththa Boorata Awazi Waaxxidi Goyshe Dees Awazi Huuphe Bolla Qophe Woththides Hashe Bollaka Izas Xurqappe Dees Zepaza Nam'u Kushen Oyqidi Goshaza Izi Goyshe Dizaysa Misilezi Tas Qoncisides

Issi badalla lanqen daro uttathi dethess. Issi awwazi ayera gididi ba naytha issippe shiqidi shishishidi issi missile dendishe dizayssa besishshe dess. Awwazi guththa na'zza idmidess izzathaskka daro naythi dethes.

issi denban dolida banga giddon huphe bolla qoobe woththida addezi dees kushenka akafa oyqqides iza henni baggarakka gita mixati diccidi beettizayssa misilezappe beyana dandayadis

Issi yelaga naazi na'mu boorata waaxizi goyshe deettes booththa booraykka dees zo'o booraykka dees naazi xurqafe dhoqu isti dhuussishe boorata goyshe dizayssa misilezi taas bessana dandayides gusikko

denba bolla nam7o boorati waaxetidi go7eti shejeettes gadezikka keehippe dalgakko iza eta sintenka gita mithi gadeza giddon dorizi bettes hayssa dalga gadeza nuni maashine go7ettidi goyza gidizakko ay ba lo7o gidetii

Daro heerappe issife shiiqida daro asati deettes hasatikka kushe bolla daro goshshe guana maaddiza miishata oyqqida putezaka izata giddofe oyqqii diza asatikka bettettes izata giddofe daroti awata gididayssa miserezi qoncises.

hissi qoobe huphe bolla wosthida kushe qantha layno may7ida awuzi mango wosxishe dees mangozikka dayyidi kaxxidi bettees dhoqa mitha bollaka kezidi mango ayfezakka awuzi maxishe dees

bochche bolla nam7u booththa boorata issi naazi waaxidi gooshshi dees oshuchcha kusherakka zebbaza minthidi oyqqidi gooshi dees iziza henni baggarakka issi yelaga naazi ooso ooththishi dees

Issi goshshe gade giddon daro asati issippe gididi barzaafe mixi qanxishe deettes aqanxettida barzaafe mithaza giddonka gade goydi iza bolla daro kathata zeranas hizeti qoppishe dizayssa beyadis

denba gade giddon daro paapaaya puteti dolishe deetes izeta giddonka oyddu yalaga nayti kushen madabara oyqqidi issife dumma dumma kaaseta haasayishee oososo bizayssa misilezi bessees

Mithi dees mitha giddozan daro kawo oota wooththishe diza achati deettis asatikka issife shiiqidi heeraza giddon diza metoza bolla dumma dumma qofa aaththishe woykko shaaketishe deette hees goostikko.

issi baggara katthi dolizi beettes katthi dololidi beettizayssa lanqen oge dizayssa bolla daro nayti hare bolla jarkane caannidi haaththe duuqana bizayssa misalezi bestees ogeza lanqenka gita hollan haaththe gogishe dees

Issi goshshe giddon daro santh dolidi beettettes dolidi beettiza santhida giddon qasseka shunkurtey toketidi diqqidi dees ha toketidi dolida shunkurtezappe issi hayada maxada woykko shodada madabara giddo gaethxasheizayssa misalezappe beyana dandayettes

Issi mitha giddon daro kawo ossanchatinne gabareti isipe shiiqidi dumma dumma qofata laamitishe deetis izita giddon aadhdhe aadhdhitikka indi nayti dizayssa misilezappe beyana dandayadis

karesta booray dees karesta boorazaska gita kacey dees iza lanqarakka bulla booray dees pulla boorazaska kacey dees karista meerabooraza meeray gitakko nam7ati paaxetidi goshshe goeshe deette hes gussikko

Gita denba bolla taaranne heera beettiza nam'u asasi deettes asatikka boorata waaxidi gooshe deettes hayalaga naytappe istinozi booththa layno may'idayssa misilezappe beyana dandayadis.

Heedzdzu asati issife shiiqidi gaashe maxishe izayssa misalezappe beyana dandayadis awuzara ayra gididi ooththishin gashe naazi izete ooththiza ooththoza beyidi izeta mala ooththana mala maaddees.

Karethara booththara boorati deextis nam'ataska kacey gitanne qarakko nam'ati qambaran waaxetin kado giddon addezi woththidi izata goyshe dizayssa misilezappe beyanakka hakekanaka dandayadis.

isti yalaga naazi xurqafe dhoqu histidi boorata izan shocishe woykko laaggishe gade goyshe dizayssa misile beyana danda7adis zo7o boorataranne bulla boorata nam7us waaxidi goyshe dees

Issi denba bolla yafarara diccida badalati deetis badalata giddon issi cilil oshurabe mayda aaya hokkada maata shodashe woykko harma harmashedizayssa misirezappe beyana dandayetti dees guussakko

daro asati dumma dumma goshshesh maaddiza ooththo miishata oyqqidi hamittishe deettes haasati issi gita boshshe bolla biidi puute tokkanaaska kushe bolla puuteza oyqqidi hamittishe deettes

heera asati issife shiiqidi gade goysh woykko puuti tokkishe deettes izata giddofe issi aaya akafa go7ettada biittaza issi bolla shiishsha she dawus izati ooththishe diza oosozakka hine baggara eqqedi xeelliza daro asati beettes

Boshshe bolla zaro pute oyqqida heera asas didettes izataka issi isti qufa izetas aaththi shediza kawo oothanhatikka izeta sinthen eqqidi izetas dumma dumma qopaza haasari shedizayssa silezi bessees

denba bolla toketi dolida gaachey gakkin iza macishe diza daro asati deettes asatikka sife shiiqidi gaashsheza macishe deettes ista gaashsheza maxidappe guye gam7o sife shiishidi doorana deettes

Booththa shurabe mayda gita aawuzi puute tokki wursidi puuteza duca giddon haaththe ushshishe dizayssa misilezappe beyana dandayettes iza guye baggarakka daro gita asati izay ooththize diza ooththoza mala ooththishe dizayssa gaashedays

gita goshsha maashiney demba bolla gade goyshe diis hayssi mashinezi daro oosota guutha woden nuus ooththidi wursana dandayssees izi goyizayssa lanqenka gita xuray biittazappe dendidi dhoqu giidi bettishe dees

Esii demba bola daro woyko kathi maxiza machineeti detes hessi machineti yafaran eqidii dizayasa picturezape be'anas dandays

Dembbaza bolla zo7o gita goshshas maadiza maashiney dees de7ees maashinezaska gita goomay de7ees. Asazi izs sohon dizasoka away izeta bochchontta mala kuway izas medhetidi dizayssa misileza bolla be7adis.

Misileza bolla daro othos madiza mashinet detes. Ista gidoppeka goshes madiza mashinet detes, kathi bucanas madiza mashinet detes haruma harumanaska madiza mashinet detes. Daro mashine qomot haysa misileza bolla qoncana danda'etes.

Oge bola gita gisha mashinneyi guye bagara gonige chanidi eqidi deesi ha diza doxore woyikko gosha mashinneza bagarakka daro asati kanthidi beishshe dizayisa ha misilezappe beadis

Daaro ciililo oso mashshineti daaro gade giddoppe gadezan diiza kaththata maxidappe guye kaththa ayfeza ehiddi issti giita sohon qollishe diizayssa missilezappe be'anawu danda'osu hayssi oso mashshinet daaro gaade gutta woden oththidi wurssana danda'ettes.

Zo'o mashine gadeppe kate buchanas dandaes bucidappe guyen gita dida hara zo'o makina woyikko kame gidon kataza zeranas dandaes gusikko hesiti uba bola qoncides.

Kehippe dhoqqa gidida makinayi daro haththe cannidi gadeza bolla pisitishshe bizayissa missilezappe be'annakka akekanakka danida'adis .hayissi makinazzi daro haththe issi wodenni ushshana danida'izayissa erayis.

Gita denba bolla nam'u goshshas maadiza maashineti eqqidi de'etees;ha nam'u maashineti gita denba guuta woden goyidi wursana danda'izaysa misilezappe akeekana danda'etees guusiko.

Issi dembba bolla issi mashshine essidi iza lanqen asati eqqidi bettes issi awozikka mashshinezi wosti wosti oththana dandaizayssa ogeza izetas asatas kehippe akekkisidi besishe dizayssa missilezi qonccisides.

Gita maashiney dees hamaashinezaskka gita goommay dees.maashineza bolla cuu7ay izara kezana mala maaddiza cuu7a ogey dees hayssa maashinezi daro ootho nuus oothana danda7izayssa akeekana dandda7ettees.

Issi salo mala machine lanqen awozi mashineza bolla kushe wothidi eqidi betes haysi mashinezi nus neni daro ootho oothana mala go'a imizaysa misilezape akekana danada'adis haysi dhoqa gidida mashiney nus kehippe go'es

Kehippe githa gidida goshsha mashinne canizi bizza hara addussa mashine bethishe dees. Ha mashinezi dumma dumma kameza ba bolla canana woykko tokanas dandae'ss gussiko.

Daro asati goshe mashineza oykidi xeelishe detesi, izeta gidoppeka issinozi makinaza lo'ethiza adezako, makinaza bollaka kezidi bootha shurabe mayida adezi dugetha xeelishe Desi.

Issi dirsan dire bolla issi yelaga naazi maashine woykko goshshe miishshe go7ettidi gade goyishe dees. Ha miishshazi goyishe dizayssi guye baggarakka keehippe coray dendidi beettizayssa akeekadis.

Issi gita cilil7o mashine gade bollappe kaththi maxidaape guye galabazanne hayssa ayfeza shaakizi qolishe des. Ayfezakka hara kaame bolla dhoqqustidi qolishe dizayssa be7ashe days.

Denbaza bolla nam7u goshshe goyiza goshshe mashinati deettes. isti zo7u mashinezikka maarashara gadeza goyshe dizayssa misilezappe beyana dandayettos shimi baggarakka gita mashineza lanqen asati eqqidi deettes.

gita ooso mashiney dees ooso mashinezas gita goommay dees hayssi mashinezi daro ooso nuus ooththana dandayees gade goyana dandayees go7etida kaththazakka zaaridi nuus maxana dandayees guussa hayssa xilliza wude baystees

Hessa zo'o maashinezi dumma dumma ooso ooththanas maardees dumma dumma kaththa qummota maxidi poqqidi nuus giigissana dandayees daro wolqa oychiza ooshota guutha woden nuus ooththidi wursana dandayees guusikko.

nam'u cililo ooso mashineti de'tes izeta go'aykka miseleza bolla qoncides hayssi cilil'o mashine nuni ooththana dandayona daro oosota nuus oosthidi maaddana dandayees, nu wodekka nu wolqaa naagana dandayes

gita cilil7o ooththo mashiney badala issi bollafe maxidappe guye dhayfeza hara kaame gonge giddon qulesh dizayssa misilezi bestishe dees hayssi ooththo mashinezi daro badalata issi woden gucana dandayees

iaza bolla taro koshshas maaddiza ooso miishasi deettis iza bolla gade buukkizaykkades goyizaykkades maata buuccizaykkadees kathi maxanakka dandayiza dumma dumma ooththo miisha dizayssa misirezappe beyashidays

misileza bolla dumma gidida ooso mashiney dees haysti mashinezi asa nayti daro wolqa go7ettidi ooththishe diza oosota guutha woden ooththana dandayiza keyppe go7a immiza mashine qommokko

bale bolla daro asati kath bukkishe detees ista giddofe issi aawuzi balla go7ettidi kathaza carko bolla uragishe dees hayssi aawuzi ooththiza ootozi galabaza ayfezappe shaakanaas maaddees

issi gita denba bolla haakon dooray dooretidi dees doorettidi diza dooraza lanqenka issi gita goshsha maashiney gade goyshe dizayssa beyana dandayadis isti mashinezikka guutha woden daro goyana dandayees

Keyppe gita gidida doyzorey ooththo ooththishe dees ha ooththishe diza doyzoreza gabbina geetettiza bootazan issi addey eqqidi beettes ooththoza lanqenka daro asati eqqidi izi ooththishe diza ooththoza beshe dizaysi misilezi erisees

Dembba bolla gita goshshey dees a goshsheza goyeshe diza gita ooso mashiney haakon beettes hayssi mashinezi keehippe lo7athide gadeza goyeshe dizayssa issa miselezappe beyanakka hakikanakka dandayadis.

Gita boshe bolla galal7o makinay oykko kaameydes kaamezas guye baggara gongeydes gongeza giddon daro madabara kunthidi katha caanidi hizibishe dizayssa pizerezappe akekana dandayettes.

issi gita dalga demba bolla haakon gadeza goyiza miishay gade goyishe dees gadezikka keeyppe dalga gididayssa misilezappe beyana dandayadis haakonka daro mithati dicciti bettishe deettes

gita haaththe giddon doozorezi gelidi purqa giddon miteti dizayssa beyashi days hiza gude baggarakka gita doozorezikka mitetidiides hanam7u doozoresa giddonka issi issi boothu kafoti beteties gussikko

gita ooso mashiney dees ooso mashinezaska cuu7ay kezana mala maaddiza gita cu7a oluley dees hayssi goshshe mashinezi daro ooso nuna ooththidi maaddana dandayees guustikko

nam7u celildho mashinati woykko oosos maaddiza mashinati deetes izeta pude baggarakka izeti ay go agua immizakko piseleza bolla dummatizinos beettana dandayides gussako hayssi mashinezi guutha woden daro ooso ooththana dandayees

Oge bolla kita maashine dees hayssi mashinezi nuus dumma dumma go'a immana dandayees daro gazetaka guutha woden goyana dandayizayssa misilezappe akikanakka beyanakka dandayetes guustikko

heejzdzu goshsha maashinati gadeza goyshe deettis izi ta giddofe nam7ata bollaka to7iya baynderay dees isinoza bollaka oroomiya kelile baynderay dezayssa beyana dandayadis

hayssa mashineza giddon dumma dumma oothso ooththishe dezayssi deetes hayssi tani xeellashe diza mashinezi dalgagaden diza kaththata isti guutha saaten woykko woden maxidi shiishshidi istife isti lanqen shiishshana dandayiza keype malalisiza oohso mashin ekqo

issi gita ooso mashiney daro maarashata go7ettidi gadeza goyshe dees hayssa maarasheza aazis go7ettiza giikko kaththazi toketiza sohoza go7ethidi goyana mala maaddes

zo7o gita maashini dees gita maashinezay qasse gita gongoy izas dees ha gita maashinezi daro ooso ooththana dandayees mashinezaynni baggarakka gita keeththe dhoqo giidi beettes hayssa mashinezay shammikko daro oothsho nuus ooththana dandayees

Hissi gita zo'o mashiney dembaza bolla diza gadeza goyshe dees hayssi mashinezi guutha woden guutha worqala daro denbata goydi wursana dandayizayssa miselezappe be hasheka akekasheka days.

Uutha giddon daro aayti deettes isti addezi dumma ooso mashine ehidi izetas bestishe dees ayssi mashinezikka uutha haashanas maaddees daro oohthataka guutha woden haashana dandayees.

hasi gita denba bolla gita ooso ooththanas maaddiza gita doyzore woykko ooso mashiney dees hayssi ooso mashinezi katha buucidi shiishshanas maaddes hayssi mashinezi dalga gaddeta guutha wodera buuccida wurishana dandayees

Misileza bolla diza maashine woykko oohthos go'iza miishay daro powoththota nuna maaddana dandayees asappe daro wodenne wolqa oychiza ooshota guutha woden poothizinus wursana dandayees.

Issi keetha gidon daro gashe nayti kathi mizaysa maxafezi beses, izetaska issi keehi xelishn lo'iza yelaga Naya woyko maca Naya kathi itas ehada qolizaysa hasi misilez beses

Issi dembba bolla kaththi makiza aayiya beetawus iza makida kaththaskka madabaraza ziqistada histashe diza aaya dawus. Izippe guye bagarakka daro asati hayssa mala ooso ootishe de7eetes.

issi soo kareza giddon oyddo asati deettes issi yalaga naydes issi aawozades issi aa yakkadawus issi qasse ooso oottashe diza huphe bolla qoobe wossida macanay dawus dumma dumma qofata dawutare bolla xaafashe dawus

Giya bolla issi aaya aayeys matabara giddon kath makashe dawus matabaraza lanqenka guutha jarkane giddon zayti idees iza ooththash diza ooththozakka daro asati lanqen eqqidi xelishe deettes

issi kare bolla heedzdzuppe dariiza booththa shu urabe mayda asati gitta gitta asatta shiishshidi izetas dumma dumma kaththa qommotanne zaytey gishishishe dizayssa miselezappe beyanakka akekanakka dandayadis

issi booththa shuura be may dadezi issi miisha giddon daro timatime zeertata woykko timatime ayfeta maci shiishidi kaame giddon garxishe dizayssa misilezappe beyana dandayadis

Kirtaase bolla daro katha qommoy dees kathay gade bollaka micetidi dees iza giddon muuzeykka dees hini baggarakka daro asati issife heqqedidettes heqqedi diza asata giddonka gitas waraqata bolla xuufey dees.

keethethe giddon dumma dumma katha qommoti deettes matabara geddonka licetidi deettes kirtaase giddonka zayteti deettes hayssataka gishanas nam'u asati deettes izita giddofe issiniya indokko.

issi gita madabe bolla daro kaththa qummoti deettes izeta giddonka muuzey dees burtukaaney dees dumma dumma kathas hoykko metattana dandayiza quma qummoti deettes izetaka shiiqidi shammishe diza asatikka haakon bettettes

issi gade bolla booththa madabaray hixettin madabaraza bolla keype kaxida daro muuzeti gadeza giddon micetidi bettettes muuzetikka keype teera woykko kaxa gididayssa misirezappe akekana dandayadis

isti karen daro matabara giddon kathati deettes kirtase giddonka dumma dumma zayte qomoti deettes ha matabaraza giddopfekka isti naazi xaasan aayeys matabaraz giddon kathi gishishe dees

Kalamey dizayssa giddon daro katha qomoti deettes kirtase giddonka metetiza koshoroti deettes hara kirtase giddonka qasse zaytes gidida dumma dumma kompata giddon zayti dees wuye baggarakka adabara giddon kathi dees.

Issi booththa shurabe mayda nayahude bolla qobe woththada issi aays kartaase giddon diza kathi immashe dawus haimmashe diza nay lanqerakka zo'o derbadire may'da issi aaya eqqada ooththo zabeyashe dawus.

nam7u yalaga nayti deekkes izeta giddofe issinozi booththa shurabe maydes issinozi kushe komethi samay shurabe may7ides izita sinthenka dumma dumma katha qomoti miisha giddon deettes

Denba bolla issi aaya xaasan aayeys kath makashe dawus issi aayakka okkada aayya makashe diza kaththaza iza giddon ekkanas matabaraza do'ada bestashe dizayssa miselezi qoncisides

Dalgga dembba bolla giste zerethi zeretidi dolidi beetees iza giddonka issi aaya bettashe dizayssa zeerezappe be'ashe dizayssa hinttes yootanas dandda'ays.

Demba bolla tokketidi dolida daro badalati deetes. Ha badalata gidoraka kamey baana woyko asi baana danda'iza ogey aduqidi beetees. Ha oggeza lanqera nam'u baggara gita badalati diccidi beetetees.

Denbaza bolla mathetans gakida gashe kundidi betes iza gidope bagazi maxetides haysa gasheza issi hera diza asati dago kezidakko maxidi danda'etes gusikko

Dembba bolla dalgga shunkkurththey tokeththidi beeththes; tokeththishi beeththiza shunkkurththeza issi aawozi haaththe ushshishe dizayssa misilezappe be7ana dandayadis; hayssa ubba misilezi thaas qonccissana dandayees guussakko.

Denba bolla zeretida daru zereti dees isi zerethazikka maxettanas gakkese dishidayssa misilezi bestishe dees hakeeththeza woykko kathaza lanqenka gita mithay diccidi dhoqu gidi beettizayssa misilezappe akekana dandayadis.

Karen daro asati issife lizidi bazala poqishe dizayssi misileza bolla bettishe dees issi awuzi ophe bollaka qoobe woththides aayaka karetha sharshe qachada ooththoza ooththashe dawus

Denba bolla gaashey dolidi diccidi ti'otidi beettes hesagaasheza asati buucidi shiishshiza gidikko izappe daro muruta demmana dandayidayssa ha'i hayssafe akeekana dandayadis.

dan'o sharphen daro uuthati diccidi beetes uuttata haatheyika woykko haythey kundidi beettes uuthata giddonka dara maatay diccidi beettes harmettana bessana mala yootashe days

denba bolla dalga gidiza gistey zeeretidi maxas gakkidi beettes haakkon qasse daro asati daana dandayiza keeththe qommoti keexxettidi beettizayssa misilezappe akekanaka beyanakka dandayadis

Issi denba bolla daro asati issipe daggo shiiqidi oos ooththishe deettis a'izit ooththishe diza ooththozi dumma dumma shunkurtey booketidayssa issife shiiqidi qanxishe dizayssa misalezi taas bessanas dandayides.

denba bolla daro gaashezi diccidi beettishe deettes haakkonikka dhoqa gidida gita bosheti beettettes oshsheza bollaka daro woray diccidi beettes hayssa denbaza bollaka diccida gaashezi gakkishe woykko kaxishe dizayssa birashe days

denba bolla daro gisteti issife dizayssa be'ashe days hegisteza giddonka isi miziya hametashe dawus lanqenka daro asati issife shiiqidi dumma dumma qofata haasayetishe dizayssa misilezi besana dandayees

Denba bolla dolidi beettiza gita badalay dees badalazikka idimmides oykko ayfides ayfidayssa baza bollakka paashshay dees histibadalazi dicciza gidikko nuus daro go'a oykko muuruta immana dandayees

denbaza bolla tunga dunoy beettes tungaza duno giddon melida bazalla maqati beettes haakkonikka uutay issife shiiqidi dolidi dicqizi beettizayssa misileza bollafe tani beyana zanda7adis

issi booththa layno may7di qoodhen dunguza qachidi kushenka oshuchcha kushenka badala oyqqidi hadirsa kushenka hasteka badala oyqqidi diza aawuzi misileza bolla bettishe dees

karezan dhisti cilil7o shurabe mayda aayya dawus aayaka sampa bolla gisteqolaza heza giddofe qonishe woykko iita miishata qorashe dawus aayya karetha shashe be bolla qachadus

Zan'o sharbendiza uutha giddon heedzdzu aayti issi gita uuthi qanxi yeggidi iza poqishe deettes hayssa poqetida poqozakka gam'o haa shidi iza giddofe itima kessana dandayettes.

dembaza giddon issi addezi eqqidides addezi eqqidi dizasowoza giddon boro diccishe diza banga zereth woykko banga murutay beettes hawuzi booththa layno garsera may7ides uphe bollaka shaashe qaachidides hakon iza guye baggarakka mith diccidi beettes

Issiti keththa giddon hani bagara hallako putte de'es ushshacha bagara qasse dumma gididda putte de'es iza bolla giththa keththay kedhdhetides hayssa keththazi putteta awappe nagganas madhdhes gussako.

Issi demba lanqe diza wora giddora daro kawo otho oththiza asatinne gabareti issippe gididi qanxishe dezaysa misilezappe be7ana danda7adis.heysa asati issippe gididi dumma dumma ootho oththana danda7etes.

Issi karetha mayo mayidi karetha manaxire ayfen woththidi addezi dees too bollanka izas bottey dees olla giddonka puute tokkishe dizayssa ha misileza be7anaw danda7oos, guye baggaraka gita waraqaatay dees.

Gita haathey eellidi beetees. Eellidi beetiza haathezika duge gogeges. Ha eelida miththa lanqenika daro mithati dolidi beetishe dizaysa misilezappe be'adis.

Botha shurabe mayidi huphe bola botha qoppe woththida adezi putteza tokidhshe dees toho bolakka gita bote aththid dees iza guye bagarakka daro asati oththo ooththishe dizayisa misilezappe beanas danidaadis

gita wora giddon daro adustha mithati isipe shiiqidi bettishe deetes haworaza giddonka dhoqu giidi diccida maatati woykko sharafati deettis mithata pude xeellishin ay ba ufayses gidetii

Mita kuwa giddon daro puuteti karetha lastiqe giddon toketidi beettishe deetes ha toketidi beettishe diza puuteza gidda mith eqqidayssa bolla gita worqatay dhoqu giidi beettishe dizayssa misireza beyana dandayettes

Daro puuteti diccidi wora medhiti deettes hamadettida wuraza giddorakka daro asati kanthishe deettes asata giddonka qoobe aaththiday dees daro asatikka kawo oosanchata asatetes tani xilliza wode.

Daro asati issi heerappe shiiqidi deettes izata giddonka kawo oosanchati deettes ha shiiqidi diza asata giddoppekka issinoti pute olla giddon tokkishe dizayssa misilezi bistisheka qoncisti shekka deees guustikqo

Poche bolla daro maatay dolidi dees dolizi diza maataza giddonka daro aayynne aawati issife gididi okkidi ootoza poostishe dizayssa misilazappe beyanakka kekanakka danda'adis

kumeth kareth maydadezi toho bolla uttidi polla giddon mango pute tokkishe dees iza guye baggarakka daro kawo ooso ooththishedes asati eqqidi deettes izata hine baggaraka kaamey beettes

Wora giddon gibirna ooso woykko goshsha oohshon aqiza kawo oohshanchati issife shiiqidi dumma dumma qofata asayettishe deettes hissata giddonka daro asati huphe bolla qoobe wostiizayssa misalezi qoncisees

gita arsa giddon daro putes i deettes iza giddon abkato puteykkadees mango puteykadees hayssa puteza hara sohn efidi tokkidi dolistidi gita muuruta iza giddofe demmana danda7oos

Issi karetha shurabe maydi karetha manaxire ayfen woththidadezi puute tokkishe deedes hayssadezikka gita bote yqubotte toho bolla woththidayssa pizerezappe beyana dandaadis.

Isti buro diccishe diza mitha giddon issi awuzi oshicha kushe dhoqu istidi hadirsa kushe zaara qase woyshe masatiza mithaza oyqqidi dumma dumma qofa asatas faasayishe woykko yootishe dizayssa misalezappe akeekadis

Issi Gita suqe gidon dumma dumma metetana go'etiza quma qomot kaqetid bayzetishe Izeta gidonka daro muzet detes hara bagara qase burtukaneyka, abukadoyka dizaysa beyadis.

Gita dalgga gade gidddon daro oosanchvhay dees iza giddon issi cililo mayida yelaga naazi hametishe dees hayssa sanththezi kaxxiko nus hara wode maana dandda7oos guusiko

Dembaza bolla daro katha qomoti beetosona tuumoy de'es ddeboy de'es ziiday de'es pestale bollanka muuze de'es haysa oge bolla bayzishe diza asi dizaysa misilezappe akeekana danda'adis.

Dembaza bolla botha madabare mic,etides botha madabare bolla santhe qomoyi de,ees iza gidon habasha gomenne getetiza amaratora suntha gidizayisinne danqala getetiza santhe qomoyi bayizetishe de,ees

Suqeza bolla daro kaththa qommoti kaqetii betishe de'etes. Hara bagara qaase dumma dumma meththas go'iza ayfe qommotikka dizaysa misilezappe akekadaka be'adakka danda'adis.

Issi dembba bolla puuteti toketidi dolishe deetees. Ha toketidi dolishe diza puuteta issi aawozi haathe ushshishe dees. Hayssa puutezaka diccidappe guyen addezi maxidi go'etanas danda'ees guusuko.

zo7o madabaray cilil7o madabaraza bolla hixxetides zo7o madabaraza bollaka loomey licetidi dees imi baggarakka cilil7o madabaraza bolla santhey dooretidi dees haysti asati shammana mala giya bolla kezi dididayssakko

Suyiqe bolla daro mitha ayfeti deettes izata giddonka bortukane dees lo'omeykka dees hara hara dumma dumma mitha ayfeti deettes ha mitha ayfetakka nuni maana dandayoos nuus dumma dumma go'akka immettes

oge lanqen issi matabara giddon kath kumididees kumidi diza matabaraza lanqen micetida matabara bolla santhey issi bolla kooretidi dees hayssa oge bolla diza santheza asati yiidi shammana mala woosettidayssakko

Oge bolla gita arsay dees arsaza bollakka kath miccidi bayzishe diza awuzi dees ogeza lanqenka daro katha qommoti hakonikka bayzettishe dizayssa misilezi taas akekissanaka erissanaka dandayides

denba bolla ze7o madabare micetidayssa bolla burtukaney lo7oomey miximixay micetidi beettes hini baggarakka issi naya iza malaka micada bayza shidaw woge bolla diza gita giya gidonta aggenna

madabaray micetidayssa bolla muuzey, burtukaney, karotey, santi deeboykka micetidi bayizettishididayssa misilezappe beyanakka keekanaka dandadees guussako hayssi ubba misileza bolla beettes.

shuuqeza geddon daro katheti deetes ha kathatappeka nuni dumma dumma go7a nuus bollas izet immizayssa eroos shammidikka godettana dandawoos leemisos istamesereza bolla muuzey kaqetidi dees

gita suuqe giddon daro kaththa qommoti kaqetidi beeteth muuzeyza giddon dees purtukaneykkadees paapaayaykkades haraara kaththa qommoti issife shiicididayssa misilezi taas qoncisana dandayides

Oge bollakko oge bolla lanqara zo'o madabaray dees hani baggara qasse cilil'u madabaray dees cilil'u madabaraza bolla dumma dumma meethas go'iza qoma qommoy micetifi bayizettishe dizayssa misalezi bessees

madaba bolla daro puuteti deettes puutetaka isti naazi pompan haaththe hidi ushishe dees hani baggarakka qasse puuteza tokishe diza asati deetes asati diza misileza lanqen qasseka haaththey gogishe dizayssa be ashshe days

Issi oge bolla daro matabara qommoti dizayssa beyadis matabaraza giddonka shunkurte dees tuumoy dees tunga donuy dees kaaroteydees hara katha qommotikka issife dizayssa beashe days

booththa matabara bolla daro santa qommoti deettes iza da guy baggarakka daro asati dumma dumma kaththa qommota bayzishe deettes hayssa mala ooththota ooththidi aqiza daro asati nuheeran dizayssa akekisana dandayides

Histineza bolla gita burtokaney ayfidi teeridi beettes histaburtokaneza xeeliza wode ke'ppe malalees hayssa geayfidi bayziza gidikko nuus daro bera hana dandayizayssa ha'ippe ekkakkana dendadis

gade bolla daro kaththa qommoti deettes timatimey dees kaarotey dees santhe qommoy dees shunkurtey dees botey dees daro meethas maaddiza qoma qommoti micetidi bayzettishe deettes

issi demba bolla zo7oma zabbaray dees zooma zabaraza bolla lo7omey dees lo7omeza lanqerakka bambare woykko miximixa nuna giza qaara qommoy bayzettishe dizayssa misirizi nuus bessana dandayees

Keththaza giidon oyddappe daariza oththanchati issippe shiqqidi dumma dumma oththota oththishe dettes oththanchatika huphphe bolla galalio shashshe woykko qoppe woththidayssa missilepe beanaka danda7tes guusuko

Dembba bolla gita hotiphiley eqidii dees horphileza gidoppe kezida dumma dumma eeeqata woykko miishshata maakinazi goochchodii epishe dizayssa misilezii besanasikka dandayides.

Issi gita kuha gidon ci'ishati na'mu yafara gigon dolidi betetes ista ci'shata hara wode maxidi izata qachidi tophiyappe kare dere yegidi bayizidi daro muruta woyiko daro bira demanawu dandayos

Issi kushiyan lastiqe aattida nayiya ciisha demada taakko xeelashe de7awus. Na7ee qooren worqay dees. Nayiya xeelishin keehippe ufayttes. Izis xanthi keeppe gitakko hayssi keehippe malaalees.

Awuzara aayera dumma wadhas maaddiza miishiya go7ettidi gadeza wadhishe dees. Izite oothiza oothoza qasse kehippe malalettidi lanqqen eqqidi xeelliza daro asati deetes. Izata giddon macaykka dees attumaykka dees.

issi naazi gaare bolla daro zo7o ciishshata issife shiishshidi gaareza bolla sugishe dees iza hadirsa baggarakka daro ciishshati diccidi bettetes ushichcha baggarakka deettes issi gitadez guyera eqqidi izi ooththishe diza oosoza xeellishe dees

Gita koya giddon saro puteti deettes puutetaka shoddidi shoddidi izata giigissishe deettes hayssa puteta qasse haraso efidi dichchiza gidikko gita mix gidizi nuus dumma dumma go7a immana dandayettes.

denbaza bolla daro guumma izas diza ooththo mashiney dees hayssi ooththo mashinezi dalga gade issi woden goydi wursana dandayees izaska daro marshati iza bolla dees guossikko

issi dalga wogeydees ugaza lanqenka nam7u baggara goshshes giigida gadey dees issi gadeza bollaka issi gita hidida goshshes maaddiza mashiney kadeza goyshe dizayssa beyadis

dembaza bolla gita gidida mango mitati deettes mango mithaza bolla daro ayfey daayidi beettes hayssa mithaza bollafe mangozi maxetidi bayzettiza gidikko nuus daro miisha woykko bira ehana dandayees

gita keeththey dees keeththeza giddon aaho gidida ciishsha puttiti dettis ha ciishshati doliza gidikko daro go'a nus immana danda'ettes bayizidikka izetappe bira demmana danda'oos gusikko

Misileza bolla daro kirtase giddon dumma dumma ciishsha qommoti deetis haysta ciishshataka kare dere yeddidi izetappe daro bira woykko daro go7a demmana danda7oos gussikko akay gikkokka nu son woththidi sooza lo7ethana danda7oos.

Issi kumeth booththa may7ida hohphenka boochcha shaashe wostida ddezi ha7i wode macha koochchata giigissishe dizayssa be ashe days hayssa macha koochtchata giddon mathati yiidi galikko nuus eessi immana dandayettes.

Gita saane woykko saafa bolla qanxxettidi diza eessay dees eessata bollaka hayssa matha marati dizayssa be ashshe dayss eessazi xeellishin mal'ana gididayssi bettes gussikko.

isti gita kowa giddon daro ciishsha puuteti deettes ha ciishshata puuteta giddonka isti indiya daro ciishshata idimmada dawus izi guye baggarakka daro ciishshati dhoqu gidi diccidi beettettes

festale bolla baadhdhoy dizayssa beyana dandayadis hessabaadhoza bolla pompa giddon haaththey komidi dees hara baggara qasse karetha baadhoy karetha lastiqe giddon oykko festale nuni dizayssa giddon dees

ciishshay mursettiza keethe giddon daro macay laganayti sippe shiiqidi ciishshaza gistishe deetes hayssa ciishshazi kare derekka biidi bayzettana dandayees haan tophi hanka bayzettidi bira ehanas dandayees

Issi gita kowa giddon guye baggara ciishshay dees ciishshaza sinthen daro asati yafaran uttidi deettes yafaran uttida asatas dumma dumma qofa aaththishe diza issi addezi izeta sintha baggara eqqidi haasayishe dees

gita bochey dugetha oykko yafaran goyettin iza bolla dumma dumma katha qumoti toketidi dolishe deettes he pinthanka daro katha qumoti zeretidi deettes zeretida katha zalanqenka gita keeththey keexxettidi beettes

Issi gita dalga ciishshati dizayssa giddon issi naya ciishshe maxada gidimmashe dawus nayakka keeyppe puwaytada miicashe dawus izi guye baggarakka issi yala ga nazi gaare bolla ciishsha wostidi dhayfishe dees

gita denba bolla goshshe goyiza gita mashiney talga gadeza goyshe des izi goyshe dizayssa guye baggarakka xuray dendeshe dizayssa misilezappe beyane dandaazi makinaza guye baggaraka marbate miteti deettes

ayssa dembaza bolla keexxettidi beettiza keeththeta giddon daro puute qommoti diccitidizayssa akikana dandawos hayssi keeththezi keexxetiday puuteza awappe teqqana mala maaddizayssa gishhasko

yafaran goytida gade giddon nam7u addeti kokkidi yafara zara go7ettidi tukishe dizayssa beyane dandayadis izi tukkishe diza kaththa qommoykka shunkurte gietettes tokkiza naytappe istinozi zo7o shurabe may7ides

Dembaza bolla hezhu nayti karetha lastiqe issi bolla oysethishe de'etees. Ista lastiqezi gam'o olla gidon eqidi haathe ellisana mala maades gusako. Nunika haysatho oothidi haathe ellisana danda'os.

Hezdzdu misileti issippe gididi betishshe deetesi issi misilezi bola gita papaya dayidi kaaththidi dhoqu giddi betesi issi misileza bola qase ola bola dayidi dizayisa besesi

Heedzdzu misileti deettes issi misileza bolla eelidi diza haathay de7es, hani baggara qasse paapayay dees issi misileza bolla kaxxida beettees hayssa paapayaza giddope issinoza midaakko kallana danda7aysi.

Dalga gade bolla hethey des hatheza qase yidi I bana ogeza besishe diza gita mashiney des haysi hathezi gogidi katha gido gelidi kathataza nus oshanas mades haysa mala hatheza kathi ushiza gidiko daro muruta demanas danda'os

Dembaza bolla daro puuteti toketidi detesi. Ha toketidi diza puuteta issi mashine go'etidi asati haathe ushishe detesi. Haysa mashinezi issi wodeni daro puuteta ushana danda'es.

Demba bolla nammu' attuma naytti karetha lasthiqe miccidi nammu' lasthiqe issippe oysethiza dizayssa missile bea'nass danda'dus. Heyssa lasthiqe mogidi izza gidon haththe elisana mala madess.

Dembba bolla yafaran goyetida goshshe giddon asati haaththe yeddidi kaththa ayfe woykko zeritada ayfeta haaththe ushshishe dizayssa misilezappe akkekana danda'adis. Hayssa nuni issi haaththe ushshiza gidikko gami'o daro muuruta gadezappe demmana danda'os.

issi gita olla giddon haaththe gogishe des hayssa haaththezappe asati zaari zaaridi dumma dumma katha qommota haaththe ushshishe dizayssa beyana danda7os haaththezikka keehppe gitakko.

issi boche lanqen gitta gididda keeththey keexettidi dees keeththeza lanqenkka daro kawo oosanchati issippe shiiqidi dumma dumma qofatta hasayishe woykko zooretishe dizayssa miselezi bessees

goshshe bolla karetha bollale gixida naazi dees nam7u kusheza dhoqu istidi howayettishe dizayssa misalezappe beyana dandaadis iza guye baggarakka daro gidida muuze ziidaludi bettettes

gita boshshey dees boshsheza bollaka gita keetti kexetishe dizayssa misilizi bessees boshsheza garstenka gita ooththo mashiney bolla bookkishe didayssa beyashe days mashinezi ooththishe diza ooththoza daro asati ssife shiiqidi xeellishe deettes

gita shuchchafe oosettida dhoqu gidi beettiza kaame ogey dees ha ogeza garserakka haaththe biza ogey doon naggenna azis giikko hayssa mala tuussara medhettiza ogeti izata garsera haaththey dizayssa gishasko

hessi karetha bola egixida naazi kushe micidi haasay haasayshe des ha izeeqqida gadezi goyetti dayssakko goyettida gadeza bolla daro muuzeti haakkidi dolidi diccidi beettetes addezikka pulla shurabe may7ides

Issi gita yafaran goyettida gade bolla haaththey yiidi phichi didizayssabe ashe days zeretida zerethazi diccana mala hayssi haaththezi go'es guussa haaththezi diikko away kathaza qohenna.

denba bolla daro mashinati ooso oostishe deettes ha oosoza oostetishe diza sohozappe sinthe baggara qasse daro kawo ooththanchati issife eqqidi dumma dumma qofata laamettishe deettes

gita denba bolla nam7u attuma nayti eqqididetes ista gode baggarakka karetha lastiqe giddon eelida haaththey bettishe dees hayssa aththizape duuqidi dumma dumma puteta ushshana dandayettes

Daro miizzeti karezaa bollan deettes hara miizzati qassi keeththe giddope kezishin zaystha be7na danddayas keeththezi shuchchape merethida iza ko zaakonkka gita miththi irazan beettees.

Misileza bollan daro matayi dolidi betes dolidi beteszayisa bolla daro de'eshati laletidi mataza mishe detes botha deshay de'es karetha deshay de'es ade deshay de'es daro deshay dizayisa be'ashe dizayis

Nam'u yeelaga naytti hezhzhu meehetta hemishshe dettes iizetta giidoppe issinozi zo'o boorakko nam'atti qasseka booththa miizattako issitta gashshe naytti miizatta maata miizanas laagishshe dettes.

Dembaza bolla hezzu parathi dethess. Hezzu parathikka izzathas dunna bolla bixallay dees. Kora erizzaytha bollakka koorathidi dethees. Hayssi hezzu parathikka toggass gigettidi uttide dizzayssa missilen histishe dizzayssa akekayss.

Issi biratappe medhettida zedhe daro miizata deettes daro miizata hayththe bollakka galali'o miishshappe medhetida daro xuufey beettes. Hessika xuufezikka izeta paydon erana mala izetas gides guussikko.

Gita boshe bola shuchappe medhetidda gita keethay dees kethaza lanqenkka shuchara keletida kelay dees hesa keletida kella gidon deshtinne dorsati kethazza shrphe gidon dizayssa beyanas dandayadis

issi dan7o shalphe bolla gita mith dees gita mithazi dizayssa lanqenka uuthati diccidi beettettes ha uutha zaani baggara diza denba bolla oyddu meheti deettes izetikka gurba meshe dizayssa misalezappe beyana dandayadis

issi dirsa giddon biratappe madhetida zidhe giddon daro maara nayti deetes hayssa mara naytazakka issi addezi gabala woykko uutto la gizayssa mizishe dees awuzikka toho bolla uttedi dees

keeththe giddon daro kutoti deettes kuttoti kathaza maana mala gaden qolettidi dees haaththazit uyana malakka kompa giddon haaththey duuqetidi izata masha matan dees guussikko

Issi xeellishin lo7iza attoma naazi karetha miziyo maata barsishe dees miizey hayste bolla worqay dees worqaza bollaka xaafetida paydoy dees ha naazi qasse miicishe dizayssa misalezappe beyashe days.

Issi zo'o oge bolla gilqa gidida parazi amuttishe dees paraza zookku bollaka kooray dees parazara diza asikka beettenna paraza lanqera keeththey keexxetti dizaysi beettees.

denba bolla daro deesheti issife shiiqidi dizayssa misirezi bessees iza giddon guutha laqatikka deettes adde deeshshetikka deettes indi deeshshetikka deettes haysti ubba issi hasayssa gidiza gidikko keheppe malalisees

Denba bolla diccida maataza daro deresheti shiiqidi mishe dizayssa yaana dandayadis dembaza bolla istikeeyppe gita gidida mithi yoytes haakonka daro mizati maatamizayssa beyashe dayis guustikko

karethara booththara gidida miiziya dawus miizeys dhancthazi wonzidi beettes tani xeelliza wuze miziya marara dizayssa gidonta aggukku oykko dhanthashi dizayssa g gidon naggukku marays dhanchazi keyfe gitakku maastikkokka daro maath immana danda7awus

Daro kawo osanchati pute oyqidi mic'idi dishe dizaysa be'ashe days daro olata gidonka yidi yidi tikana gigetishe dizaysa missilezi tas qonc'isanaska besanaska danda'des.

Issi kethe bolla yafarani daro cishati woykko puteti toketidi detesi hayisa toketida puteta gidoni gelidi harimishe diza namu nayiti detes kethe iza bolla kexetidayi kuwa gidanasako.

Demba bolla yafaran yafaran yafaran gidida puutey tokketi beetees. Izeta giddope isinozi galal'o gidishin isinozi qasse cililoko.isti puuteti gam'o hara dalga gade bolla toketidi nuus daro muuruta immanas danda'etees.

denba bolla daro kawo oosanchati deettis heeta giddofekka daroti hupe bolla qoobe wossidi deettis hayssa kawo oosanchati heerazan woositishi diza goshsha oosota helgi xeellanas yida kawo oosanchatakko

Issi keehippe ufayththida yelaga na7azi thungga duno bookkidi kushe bolla oyqqidi des; thunga dunozikka urqara mooreththidi des; haakkon guye baggara maatha keeththeykka dees; iza lanqqe gasseka qorqoro keeththeykka keexxeththidi des.

Gita denba bolla issi poolisezi akafa goyettidi puute tokkishe dees iza guyenka daro asati issife eqqizi deettes asata qoodhe bollaka daro dungozay qashettidi didayssa misilezappe beyadis.

issi daro sharafa giddon diza uutha zeeretha addezi shoddidi haraso efidi tokkana giigettishe dizayssa misalezi bestees aawizekka zo7o layno may7idayssa misalezappe akeekadis

misileza bolla issi huphen qobe woththida aawuzi banche muuzeza oyqqidi bettes banche muuzeza bollakka lastiqey dees issi lastiqezi muuzezi guxunera metetonna mala naagina mala oosettidayssakko

gita gatta keeththe dan7on daro katha qommoti zeretidi dolishe dizayssa misilezappe beyana dandayadis hini baggarakka izitas shooron daro asati deettes gita kathika izeza lanqen dizayssa misilezappe beyana dandayadis

Go'ettida gade giddon daro asati shiiqidi deettes tani xeelliza wodekka hayssi asati kawo oohshanchata gidonta gattenna izata guy baggarakka dolidi harmas gakkida badalay beyttishe dees

Issi gade bolla yafarara badallay tokettides lam'u badalla yafarata giddon qasseka baadhdhoy tokketides hayssa guutha gade giddon daro muruta izefi demmana dandayizayssi erete hees gussikko

denba bolla daro kaththati dolidi beettettes kaththata nam7o baggarakka daro asati yafaran eqqidi beettettes ha asatikka dumma dumma qofa issife haysayishe dizayssa misele taas qoncissana dandayides

gita denba bolla dumma dumma puute qommoti yafarara toketidi deetes hini baggarakka galal7o gidida puteti deedes hakkon qasse cilil7o gidida puute qommotikka bettishe deettes

issi denba bolla toketii diza puuteta aawuzi maaththa ushshanas giigettishe dees iza guye baggarakka daro asati puuteza tokkishe beettes issi aayaka haahon issi puute tokkashe beettawus

Denba bolla daro puute qommoti deettes yafararakka toketidi deettis hayssi puteti diccikko daro gaden toketanas dandayettes diccidappe guykka daro gu'anos immana dandayettes.

isi muuze garsen hupe bolla qoobe woththidadezi eqqidi oshichcha kushen gita banche bolla kushe woththides bancheza bollakka pestale woykko nuni lastiqa gizayssi dees lastiqezikka banchezi kuxumera metentonna mala naagees

gita kaame gonge giddon heedzdzu yalaga nayti mango caanishe deettes ha mangozakka gadeppe ekkidi caanishe deetes makinazaweykko kaameza ugey baggarakka daro mangoti gaden doretidi bettettes

Guye baggara paray eqqidi dees paraza sinthenka issi yelaganaya kushe idimmada eqqada beettawus paraza toho bollaka narpe cadiza issi yelagan hazi utti didees ize ta guye baggarakka gita dirsay dizayssa be ashshedays

Issi bosha laqen diza demba giddon daro bootha mizat ubbay shiqid maata mishe detes, ha bootha meheta woyko mizata giddon issi zo'o miziyaka dawusi. Dembaza ya bagara gitta boshaza bolla woray Des.

Daro asati issipe shiqid paraza oyiqid hakimezas besishe detes. Issi botha shurabe mayida medosa hakimey paraza qase narife cadana gigetishe dizayisa miselazape be7anas dandayadis.

Daro deeshatha asathi shiishshizi deeththes; ha shiiqida deeshatha giddope issi yelaga naazi oyqqidi izatha narpe woykko dhale caddishe dees; ha narpezi izatha hargepe theqqees.

misileza bolla issi aaya mizey qoodhen wodoro qachada diza goochashe dawus mizeys haythe bollaka worqay dees worqaza bollaka dumma faydoy xaafeti dizayssa misilezappe beyanakka hakikanaka dandayadis

Issi dirsa lanqen daro hareti issife shiiqidi deettes hareta zokko bollaka madabaray dees hareta sinthen heedzdzo asati eqqidi zooretishe dizayssa misilezi taas bessanaka qoncisanaka dandayides.

Keeththeyidees keeththeza kare giddon kuway dees kuwaza giddon nam7u addeti hare oyqqide eqqida nam7u addetikka medosaakime gididayssa erana dandayadis harezaka dumma dumma dhale caddanas giigissishe deettes.

demba bolla guutha naazi karetha kanaa sooppe hidi hakimezan nayfe shazistishe dees hini baggarakka issi aawozi ootha kanaa dekkie hidi dhaleza shazishanas giigistishe dizayssa misirezi qoncistees

misileza bolla issi medos haakimezi hareto bollappe agunth kistishe dizaysa misilezappe peyana dandayays ha ooso bolla dizaddezi hini baggara eqqidiza xeelliza asi dizayssa beyadi his guustikko hayssi ubba binsileza bolla qoncides

issi gilqa paray dees gilqa paraza pelgishe diza nam7u mehe akimeti deettes issi awuzi paraza oyqqidi besishe dees issi medoosa kimeti qasse dawutare bolla dumma dumma qofata xaafishe dees

Daro booththa may'o mayda asati gita warqata bolla daro xuufeta xaafidi eqqidi deettes izita sinthenka toho bolla uttii diza naazi beettes hisata guye baggarakka haakkon gita mithati bettettes.

heedzzdzupfe dariza addeti eqqidi deettes hessatika booththa layno mayda iseta giddofe isti awuzi booththa shuraabe maydes izi shurabe maydayssaza bollaka gistey danketidi kashetti iza mishiley bettishe dees

Issi arssa lanqqen gita gidida maheyi deess maheza heni baggara geggeyi deesi geggezi be huphenne toho bekeththe gido gelisidi deesi Hani bagaraka gita huchaati dettees.

Misileza bolla issi godarey dees ha godarezaska haythey guuthas pachako has tako tishi histin woyko phirxi histidi xelishe dees. Goderezas guye tohoy qansi gididaysa ha misilezape akekadis.

Nam'u adde gaamoti ogeza bolla woyko dembaza bolla hametishe deetees Nam'atika issippe dosetizaytako huuphezi izetas daro diccidi beetees. Issipeka izeti sugetishe de'izaysa misilezi taasi besana danda'ees.

Hayissa bolla uridale masatida kare medosati betesi he medosa izatape darroti eqi des mata mizayisata giddoni beyidda beyanawu dandayadis

gita gattay woykko maatay dolizayssa giddon eidzdze urde yeletti dees heedzdzatappe sinezi guutikko harati qasse gitakko ha mataza giddon dumma dumma do7ati dizayssa giddofe heedzdzata urde yeletta beyadis

Hayssa tani xeelliza wode gawara masatiza do7ay okkidi ha takko ayfeza phirxistizi xeelleshe dees. hayssa do7aza xeelliza wode keehippe dagganthees babisees ayqomo izi gididassa taani erikke.

Denba bola gita matay dolidi betes haysa dolidi betizaysa giddon kehippe babisiza mino gidiza kare medosay betes hesi medosaza sidheza bolaka gita kac'ey dhoqu gidi dic'idi betes.

misileza bolla zo7o worakanay des hayssi worakkanazi tophiya giddon al7ho woykko keehippe dosettiza mihey qommotappe issinokko izi kare medussa gididayssa akikkana dandaya disgustikko issi mule misileza bolla qoncides

Hhaafa lanqen daro shuchchati deettes shuchchata giddonka oyddu urzaylleti deettes urzayleta lanqenka keyppe gita gidida urdayley dees izataska kace dhoqu giidi diccidibeettes nam'ati izata giddofe laaqakko.

denba bolla nam7u mayyti deetes nam7u mayytappe issinozi uttidides issinozikka zin7ides gehppe gafettidi oyqanezi dandayiza do7a qommo naagishe dizayssa misilezi taas qoncisana dandayides

omarsa giddora issi gita gammoy beettes hayssi gammozi sopheya giddon kehippe dosettiza gammo qommoqo iza sunthay karetha gammo geetettes gita gididayssa haysa misilezappe be'ana danda'adis

demba bolla karetha istikey woykko binana iza bolla diza kita gaammozi beettes gammozi duuna doydi inxarsi kare kessides gaammoza ayfey xeelliza wode kehippe yashshizayssa akekana dandayadis

Denba bolla worakanay beettes wora kanazikka laasishe dizayssa be ashe days histaworaza kaanaska goynay gitakko haysti kanazi tophiya giddon kehippe al7o gidida do'a qumotappe issino gididayssa tani derays.

dembaza bolla oddele masatiza tophiyan keeyppe al7o gidida medoosay dees izas sunthay amarethora neyaala geetites hayssi tophiyanka gido kare deren keepe al7o gidida medoosakko

Guutha eceriya misileza bolla beettawus ayfeza ha taakko zaarada phirx histada xeellashe dawus ecereys keyppe adussa gidida goynay beettes guuthatoykka izis dizayssa akeekana dandayadis.

Issi wora giddon gita mahay eqqizidi bees iza goynaykka keheppe adussakko maheza sinthe baggaraka adussa maatay dolizi beyttes guye baggarakka gita mithati diccii dizayssa misalezi bestishe dees.

Doshsheza bolla wora kanay woxxishe dizayssabe ashidays wora kanazas haythey doqu giidi beettees iza goynaykka luushides hayssi tophiyan keehppe al'o gidi dambezdessatappe hissinokko

misileza bolla issi urdeliya maataza giddon eqqada beettawus ha urdeliya ha guye xeellada beettashe dawus izis goynay guuthikkoissi maataza giddonka barka eqqada beettashe dawus

miseleza bolla nam7u mayeti deettes nam7u maayetappe issenoz eqqitidees hissenozikka zen7idi beettes hayssi mahezi xeellishin gawaramasatees kehippe yashisizayssa gididayssaga miselezappe akekanadanda7adis

Issi gita qaarey kushe bolla izi ayqomo kathi oyqqido uttides qaarezaz bollay isinkera kamettides cima qaarekka masates qaarizi kehippe cinca gididayssa misilezappe akekana dandayadis.

haththe lanqen diza gita demba bolla issi gita haylashoy kezidi duuna doyidi awa bolla ichidi dizayssa beyana dandawos haylashozi kehppe gitakko izas daro qare achcheti dizayssa birashe days

issi xeellishin yashshiza keyppe meno gidida worame doossay olla giddon diza haathe okkidi oyshi dees ollaza lanqenka daro puuteti woykko mitha qommoti diccidi bettettes

wora giddon daro dershe masatida medusati deekkes izeta bestise diza isti aawozides masara woykko xiitanun gezayssa hoykkidi dizayssa aawuzappe akekana danda7adis gussikko

tophiyan keehi al7o gidida kare modusatappe issino gididayssi misileza bolla dees ha misileza bolla diza do7aza sunthi amarathora waalla geetettes boykko boshe deeshe gididayssa beyana danda7oos